Tena ilain'ny tsirairay tokoa ny fianarana eo amin'ny fiainana. Ary matoa nanokana fotoana mba hianarana dia ilaina tanterahina hatramin'ny farany izy io, fa tsy hoe eny en-tenantenany eny dia tapahana. Ka manjary lasa tsy misy dikany akory ilay fotoana nandanina ilay fianarana.

Maro tokoa ny olona amin'izao fotoana izao no tsy mitsahatra mitady izay mahasoa ny vatany. Ary tsy mitsahatra mihitsy zareo mitady ny tsara indrindra eo amin' ny fiainany. Satria ny ankamaroan' ny olona eo amin'ny fiainana mantsy dia toa ny ratsy hatrany ny no hitany, ka tsy mety afa- po mihitsy izy, raha tsy mitady vaovao hatrany.

Samy manana karazam-bolony avy ny olona tsirairay ka miezaka izy ireo mba hanatsara sy hikolokolo azy io. Misy mihitsy aza tsy mahatafapetraka mihitsy raha tsy voakarakarany tsara ny volony ary ny volo ihany koa dia singa iray ahafahana mamantatra ny olona iray eo amin'ny fiainany.

Tena ilaina mihitsy izao no mividy akanjo sy kiraro, izao izao andro mangatsiaka, dia rehefa mividy akanjo sy kiraro, dia ilaina jerena tsara mihitsy ilay izy; ankoatra ny mijery hoe : maloto ve sa misy rovitra eny am-mpivarotra, dia ilaina jerena hoe : mafana koa ve ilay izy sa hoe ahoana fa tsy ny paoziny fotsiny no hijerena an'azy.

Tsara ara-pahasalamana ary tena ilain'ny vatana raha ny voankazo ; nefa alohan'ny hividianana azy dia mila hadihadiana tsara aloha ny mpivarotra hoe ''tsara ve ity na mbola tsy lo ve ity'' na alohan'ny ihinanana azy dia mila voasana dia jerena tsara aloha raha tena tsara tokoa.

Ny tanimbary dia toerana iray izay ahafahana mamboly vary. Satria ny vary amin'ny maha-foto-tsakafo an'ny Malagasy azy io dia fihinana matetika izy io na aiza na aiza toerana aleha, na amin'ny fampakaram-bady, na amin'ny inona na amin'ny inona zavatra atrehana dia ny vary no tsy maintsy eo foana.

Ny fianarana no lova tsara indrindra hoy ny Ntaolo ka mila ampiharina izany na dia misy ara ny tsy fahafahana mahazo seza na latabatra dia ny fianarana dia mitoetra ho fianarana hatrany na amin'inona na min'ny inona fomba hanaovanao azy na mipetraka na mitsangana na mandohalika dia fianarana fianarana hatrany.

Ny ranom-boankazo dia tena ilaina mihitsy eo amin'ny fiainana ; indrindra moa fa amin'ny andro mafana ilay midanika masoandro be iny dia tena mampody aina mihitsy ny ranom-boankazo ary io no tena mampody aina kokoa noho ny rano.

Betsaka ny karazana famantaranandro fahita matetika. Eo ny famantaranandro fampiasa ao an-trano, eo iany koa nefa ny famantaranandro fatao eo amin'ny tanana izay afaka mandeha n'aiza n'aiza ianao mitondra azy io ka raha misy manontany lera hoe : amin'ny firy izao ? Dia afaka mamaly avy hatrany ianao. Na ianao iany koa ary dia tsy misahirana ianao mijery lera isak'izay mihetsika.

Zava-boary noforonin'Andriamanitra ny rano ka tsy tokony ho hambaniana. Tsara ny mijery sy mandinika azy io ; indrndra rehefa misy zavatra eo akaikiny ka mijery ny taratr'ilay zavatra amin'ny alalan'ny rano dia tena mahavelom-bolo sy mampite- handinika ireny foana.